Ekimuli ekya kakobe ekiri mu nnimiro era waliwo n'ebimuli ebiri emabega w'ekimuli kino, ku kimuli kino ekiri mu maaso kuliko enjuki ezi eriko ng'ezze okukyalira ekimuli kino okukuŋŋaanya ku kaloosa akasangibwa mu bimuli.

Ezzike erirabika obulungi litudde ku muti waggulu era nga likutte ku katabi k'omuti akamu lyenyweze bulungi oboolyawo lireme kugwa wansi. Amazike gano ganyuma okulabwako era nga gatuleetedde ensimbi mpitirivu nnyo wano naddala mu byobulambuzi.

Soketi y'amasannyalaze eya langi enjeru eri ku kisenge. Nga ku soketi kuno kuliko buswiki bubiri era bwonna buteereddwako. Kuliko n'obutuli omuyingira ekintu eky'oba oyagala kirage nga kikozesa amasannyalaze ago.

Ente eziwerako ez'amayembe amawanvu nga ziri ku ttale. Ente ezimu ziyimiridde zitunula butunuzi ate zinne waazo endala zo zeeriira ku muddo. Omuddo mutoototo era mulungi gunyirira, emabega w'ente zino waliyo emiti.

Omwami ayambadde engoye ezirima ali mu nnimiro akutamye akola emirimu egy'omu nnimiro era ennimiro gy'alimu nnyonjo ddala temuli muddo wadde n'ogumu era agitemyemu ebinnya eby'enjawulo naye ng'abitemye mu ngeri za nkuubo oba ziyite layini ez'enjawulo.

Obwana obuto obusatu obulenzi buyimiriddde. Wabula, nga ku bwana buno akakali wakati kakutte ekyuma ekikwata ebifaananyi kakitadde ku maaso gaako.

Ennyumba ey'amaduuka nga yazimbibwa ng'eriko emiryango esatu era mu maaso g'ennyumba eno waliwo akadomola akalimu amazzi ag'okunaaba mu ngalo, era wayimiriddewo n'omuti gw'amasannyalaze. Mu maaso g'ennyumba eno ge gamu mwe mwayiibwa omusennyu era waliwo n'akapande nga kali mu langi enjeru nga kawandiikiddwako n'ebigambo ebiri mu langi ez'enjawulo.

Sseggwanga w'enkoko ng'erwana ne ppusi. Okumanya sseggwanga eno eswakidde, n'ebiwawaatiro byayo byonna ebiwanise mu bbanga. Sseggwanga ne ppusi we birwanira waliwo obusubi ppaasikalamu era nga biri mu maka ga bantu, biri na mu kikomera mu kisaakaate mu nnyumba ennongoose obulungi.

Omukyala ayambadde engoye ez'Ekiyisiraamu ng'atudde mu bintu ebitategeerekeka bulungi. Mu maaso g'omukyala ono waliwo ekikutiyakutiya ekikadde ekirimu n'ebituli ekirimu ebintu ebitategeerekeka bulungi era emabega w'omukyala ono waliyo n'abantu abalala, bonna nga bambadde mu nnyambala y'emu, nga bali ku byabwe.

Ennyanja etebenkedde entende, tekuli yadde n'ejjengo eririko, wabula akasana kaaka kyenvu era obudde bwonna buweweevu ddala.

Engo enyirira obulungi eri ku kitabi ky'omuti ekinene ddala ewujjaddeko, yonna ekanudde amaaso ng'eringa erindirira omunya gw'eneerya era eno n'emala ekukwatako bw'oti, oba owedde ng'eyiyo basimba bisimi.

Ebika by'eddagala eby'enjawulo nga biteereddwa wamu. Amadagala gano mulimu ag'ebika ebiwerako. Mulimu ag'amakerenda n'ebika ebirala ate amadagala gano gaakolebwa mu langi za njawulo. Mulimu agali mu langi emmyufu, agali mu langi enjeru n'agali mu langi endala.

Abaana abato abawerako batudde mu kibiina nga basoma era mu kibiina kino kye kimu mulimu n'omusomesa waabwe, ng'essomo erisomesebwa lya kusiiga bifaanaanyi. Wabula embeera y'ekibiina ky'erimu eraga mbu si nnungi kubanga ekibiina bwe kyali kizimbibwa tekyatuuka waggulu era empewo bw'ejja abayizi ebatuukako bulungi.

Omulenzi omuto ayambadde akasaati akamyufu waggulu n'akapale akatono akakoma mu bisambi nga kali mu langi njeru. Akutte omuggo ng'alunda ente ennyingi ez'amayembe amawanvu era azirundira mu nsiko.

Ennyumba enzimba enkadde nga ya kasiisira. Yazimbibwa emmuli n'ettala era nga yaggalwa n'oluggi lumu olw'embaawo. Waggulu yaserekebwa na ssubi era waliwo n'effumbiro ku ssayidi wali nga nalyo lyaserekebwa na ssubi. Emabega w'ennyumba zino zombiriri waliyo omuddo. Mu maaso g'ennyumba waliwo akadomola akakadde era nga kacaafu oboolyawo ke kaleeterwamu amazzi mu maka muno.

Abazungu babiri, omwami n'omukyala nga bali mu kakubo akatono akali mu ttale ng'era Abazungu bano waliwo omukyala omuddugavu abayitako akwataganye n'enkumbi era ng'ava kulima. Okubaliraana abantu bano abasatu bonna, waliwo emiti egiyimiridde obulungi era nga giwererako ddala.

Abantu basatu abazannya omupiira era nga bazannyira mu ngoye ezaanikiddwa ku waya waggulu. Emabega w'abantu bano waliyo ekisaakaate ekizimbiddwa, ko n'emabega w'ekisaakaate waliyo emiti egy'enjawulo egyetooloola ekisaakaate.

Enseenene enkongole obulungi ziteereddwa mu kaseppiti omuli amazzi zoozebwe, zitukule zibeere nga tezirumira, nga ziriibwa kubanga nno munnange enseenene wadde ewooma naye bw'eba erumira terumikako.

Engalo nga ku ngalo zino kuliko engalo z'omwana omuto n'engalo ez'omuntu omukulu era ng'engalo z'omuntu omukulu zikutte ku ngalo z'omwana omuto era engoye ezambaliddwa nazo nnyonjo ebintu ebiriraanyeewo byonna biyonjo.

Ebinyonyi bibiri ebirabika obulungi okuzaama nga biri mu langi enzirugavu n'enjeru ebinyonyi bino biyimiridde ku katabi k'omuti akeegotaagotamu era ng'akatabi kano kaliko n'amaggwa.

Ennyanja ennene ddala era ennyanja eno eriko engeri y'ekizikiza, waliwo n'abantu babiri abayimiriddewo abatalabika bulungi nga bawanise obuggo waggulu mu bwengula ate obwengula bwo ebire nabyo tebirabika bulungi, biriko engeri ey'olufu.

Abantu abatambulira ku mabbali g'ekkubo era ku mabbali g'ekkubo okwo kuliko omuti gw'amasannyalaze, kuliko n'akatale, kuliko n'ennyumba enkaddekadde ezaazimbibwa amabulooka era nga zaaserekebwa na mabaati.

Ebibala eby'enjawulo ebirengeddwa obulungi ku katale nga kuliko amenvu n'ebibala ebirala, mu bibala bino mulimu abakyala babiri nga bonna bambadde amasaati waggulu amaddugavu, waliwo n'omuwala ayimiridde ku mabbali g'ebibala bino ku katale ako wennyini era n'oluuyi olwo lwe lumu nga weeyongeddeyo waliyo amaduuka agatunuuliganye mu katale k'ebibala kano.

Ennyumba eza kalina ezaazimbibwa mu mugotteko. Era n'abantu bangi ddala nga buli omu ali ku lulwe oboolyawo anoonyeza ekinaagulira magala eddiba. Wabula si nnyumba za kalina zokka, naye era waliwo n'ennyumba eza bamufunampola eziriwo ng'ezisinga zaaserekebwa na mabaati.

Enkoko ennyingi ennyo ddala ziteereddwa mu katimba era ng'okwetooloola enkoko wano waliwo abantu bangi nnyo. Ebusukka eri waliyo ennyumba ezaazimbibwa ennungi okuzaama eza ggoloofa.

Abaana abato ba kaddugala nga batudde mu ddirisa ery'ennyumba, wabula newankubadde ng'embeera abaana bano mwe bali era nti si nnungi naye bo basanyufu batadde obumwenyumwenyu ku feesi zaabwe tebalina ttabbu yonna.

Omwami omuddugavu nga musanyufu ebitagambika nga mu maaso ge waliwo ssumbuusa era waliwo n'ekimeeza ekikaddekadde ku luuyi lwe olw'omukono gwe ogwa kkono. Ku mulyango waliyo omulenzi ayimiriddeyo.

Amamotoka amangi ennyo nga gakuŋŋaanidde mu kifo kimu era mu mamotoka gano mulimu abantu abambadde engoye eziri mu langi ez'enjawulo nga buli omu ali ku bibye. Era ne mu mamotoka gano mulimu emyagaanya egiwerako.

Abantu basatu nga batudde ku booda etambula. Ku bantu bano abasatu kuliko omugoba wa booda ayambadde ekikoofiira ekya kyenvu ssaako n'ekijakati ekya ekye akya langi enzirugavu. Kuliko n'abasaabaze babiri nga bambadde emijoozi egy'ebyemizannyo. Abasaabaze bano ba buli omu akutte manvuuli ekiraga nti obudde bwali bwa nkuba.

Omusajja ayambadde engoye eziddugala akutamye, ng'ali mu kusumulula mupiira gwa mmotoka. Era n'emabega w'omusajja ono waliyo emmotoka ey'obuyonjo nga ya langi njeru.

Kasooli omungi ddala ng'akyali ku mutendera ogw'obuto kubanga tannaba kumera luyange, wadde okuweeka. Ali mu nnimiro ennene ng'ate nnyonjo, bagirabirira bulungi kubanga temuli wadde n'akaddo n'akamu.